Dere Woga Konccisiza Afela M'idine Banta Kushen Qasika chililo Mitha Boncho Oyketidaysa Chora Ade Asa Be'ashe Days Asatika Banta hu'en Qobe Wothidine Banta Morgen Sharbe Yegi Wothidako

Woliqamanee aho gudida ketha gidoni duma duma asati amano kethi ayisida awata be'ashe de'esko etika utido oyidey issi dere woga afila qonicisesda oyide gidishin payidonka kehi coorako

Ayfen xelanas kehipe inje gidida sohani c'ora asati dere woga afila ma'idi issipetetan utidaysata be'ashe daysko heysa eti utido xarapheza medhay ma'ida medhay bota gidishin duma duma asati qa betosonakko.

Misile bollani dumma dumma dere woga qoncisiza afila ma7iza asati issipetethan eqqidayssata be7ashe de7ayssikko. Asatikka ubbatikka adde gidishini issi addey ba huphen qophe woththidayssa qasse be7ashe daysikko.

misile bollani issi makini wullidayssakkaa be'ashshe de'ayssikko makinappe guye baggara walqqamatta zaafetti de'ishshin zaafettu garttan qassekka dumma dumma payddon cora asati beettishshe de'ossonakko hessa be'ashshe de'ays

issife cora asati ha xeellishe deettes heyssatappe issinna indo gidishin guutha woykko gashe nayti iira issife ha xeelli didiyaba misatosonna indiyakka huuphen medha karetta gidida goossa goozata uttasukko

ayfen xeellanas keehi ufayssa immiza katame keetti be ashe deys katama gie gaattan qasseka dumma dumma keethtetinne dumma dumma zaafeti deettes zaafe tumedhaykka qa cililo gididayssa qabe ashe deayssikko

Gaxxare giddooni suunta ba zaggabidi kompiterin uttina yssade qasseka ba zaggabettishi diza daydzdza uttina issi iddota issife paydo da7u idotarande gashshe nayra heedzdzata be7ashe dayssikko.

Shiiqo uti uttidaysa asata paydoni lapuni asata be'ashe daysi , heysatika issi wozanani issippe ayfa bantagan yuushidi xelishe detesi,eta miyen qase tophiya bandiri eqi utisi , eta sinthanika ciishayi desiko.

Dubba dubba gasora issi petetas shiiqida coro asata be ashe dayssikko ha coro asatu garse qassekka issi iddode issi adde be ashe dayss addey huphe qophe wothidi bera zo'o gidida baayo baa'idaga be ashe dayssikko

Paydon laapu asati issife uthidi xeellishe deettes heyssatappe usu pudati addegi dishin issida innokko etappe guye baggara qasseka kowase ka,iza daatu potoy bollana kaqethidayssi be ashe dayss.

Issi addey oyde bolla uttidi ha xeellishe deeekko heyssa addekka issi wolqama ooso oosancha daanes heyssi maa7ida maa7oykka dere woga bessiza woga maa7o geetettana dandayessikko.

Ayife xeelanaw kehi uufaysine inje imidasazhan eqiza na''mu asata be'ashe de'ays. Ha na'matapeka issa ade inddo gidishin issoy qa addeko. Issipethethan eqidi c'iishsha banta kushiyan oykidi miic'ishe deetes.

Issi indoy dere bolla utada ha xelishe de'awusu indife guye bagara ayfen xelanas ufaysiza Kehin lo'iza Derry de'esekko indiyakka ba hu'en bollan qofe wothida ha xelayda micayda de'awusukko

Dumma dumma dere woga bonchdi diza cora asata be'ashe dayisi ha dere wogappekka Issuwa gida xinqata ba'ala bochidi diya cora asa be'ashe de'aysikko he asatu bollakka hathey gogishe de'esikko

Ayifenni xeellanasi kehi lo'izayissanne uffayissizsyissa medhdhetannikka qase cililo gididayissa betishshe de'ees.

misile bollan issi wolqama shuchchi be ashe de7ayssikko ha shuchch qasseka issi dere woga qoncisezayza misile ba bollan oyqqidayssa giddishe izappe guye baggara dumma dumma zaafe taqa be ashe deayssikko

Payidon cora gidida asat issipetethan eqid mabirate woyiko po7o imiza mita bolla eqidi issipe zoretid diyaba misatetes isoy zoreta besishin coratika eqid iza hasaya siyishe detesiko.

dumma dumma oosanchati deettes heyssatappe ha misile bollan qasseka poo7o immizayssa oykko maburaate nu gizayssa giigissida dumma dumma asati deettes heyssatappeka nam7anthi qasseka mabraate giigisishene de7ettesikko

issi gita makini mabiraate po7ispoo7o immiza gaane sohoppe soho yuushishe beettiyaba misates heyssa giigissida coora asayka sohoan eqqi uttes heyssafeka heedzdzati bollan eqqizi makinazi ehidayssa nangishe diittes

ampulesi poo7a maala go7a imiza traanisferbere giza woykko ubba abpuuleya wolqa oyqiza issi keehi wolqaba gaade be ashe dayss heyssa gaadeyka qasseka dab7u biratatu giddoni uttidi qasheti uttides

misile bollani dumma dumma mabiraate woykko poo7o immizayssata be ashe deays ha poo7o immizayssati issipetettan mitati eqqidayssatanne issipetettan shuboti waaxati uttidayssata qasseka be ashe deayssi ogiyayyo giddon qasseti de7osonakko

mabiraate woykko poo7o agazolu yo immiza mithi bolla eqqidayssa issipetettanqa zodheti dizayssa cora adde asata be ashe deays addetappe sintha baggara issi adde qofa issipetetha haasayaba misates

Heedzdzu asati issipetettan uttidi laaxemiidi diyaba masatoosonako ; heedzdzatape issoy baridi dishin nam'ati kaththa oyqqi uttidosona. Eetappe guye baggara qasseka dumma dumma miththa ayfeti toketidageti beetosona.

Katama giddoni dumma dumma asati cugan cugan uttidayssata be ashe deayssikko ha cugan cugan uttidayssa ta eti uttido katama keethti qasseka xeellanas keehippe injenne ufayssiya soho gidishe cora asati issi petetanqa uttidayssa.

Banta deren dumma dumma miishshara go'a immiza cora asati deettes. Hessatappekka qassekka misile bolla issippeteththan issi medha mayo mayidi banta huphphe bolla qophe woththida keehi cora asa be'ashe de'ayssikko.

bayntha dere dumma dumma baani go7a immiza athasa asati issipetettan eqqidayssata be7ashe de7ays ha asatikka issipetettan medhan keehi zo7o gidida afila maa7idi huphen qophe woththidi ha xeelli didiya ba misatosonakko

duma duma kawo keeththi osachati deettes he kawo keeththa oosanchatuppe qasseka duma duma oosora ootti didiza asata deshin hessa asatikka qasseka dambe mayo woykko bantha ooso keetti mayo maa7idayssati attumagekka indotikka beettosona

misile bollani oyddo asati keehin ufayxidi issipe miicidi diyaba misatosunakko addetikka qa oydda gidisheni ay bakkonne zooretidinne ufayxidi qasseka banta qofa kuu yiida bakka misato sunakko

paydon keehi cora giidida addeti issipetettan eqqidi issi zodhe zodheti di diyaba misatettes heyssatikka bidho7o keexeti didiza keeththa simthan eqqidi issi qofa kuuyanassi zooreta bolla diyaba misatetes

cora asati issipe issi gita wolqama gidida keeththan uttidayssata be ashe dayss heyssata giddonka indotikka de7ettes addetikka de7eesi paydon keehi corakko eti uttido sohoqe ayfeyo deellin inje

Dumma dumma payateththa nagiza keththati de'ettes hessatappekka misile bolla ichchachchu asati eqi uttidisonna ichachatikka qasekka nam'attikka harggi uttidayssa hedzdzati ette bolla payateththa nagiza haakimetakko

misile bollani bolla paayatetta nangiza keeththi giddon dumma dumma go7a immi diddiza asatanne ekki diddiza asata be ashe deys go7appe issoy aype xeelliyoga gidishe qasseka xeeleti didiza cora asatikka deettessikko

dumma dumma misileti dumma dumma medhani komputere bolla diyayssa be ashe dayssikko ha komputeren qasseka keehini lee7e woykku guuthe gidida xaafoyka deettes dumma dumma misile medha tikkaqa de7etesikko

bolla payatetha nangiza keeththasi deettees heyssatappeka qasseka gashe naytasi imettiza marpenne dhaley de7ees misile bollan issi inde ba naa oyqqada gashe naa marpe cadisashe deayssa be ashe deayssekko

dumma dumma harge xallanas dandayiza dumma dumma dhale medhetata issipe zal'eti dididayssata be'ashe dayss ha dhaletu giddonka gita asay mittidayssanne guutha nayti uyiza showoppe gizayssaka qasse beashe de'ayssikko

Bolla paayatetta nangiza keetti misile bollan be ashede issikko heyssatappeka heedzdzu indoti utti uttida heedzdzatappe issinna uttida she nam7atiqa eqqida issi indoy ba hupheni medhan karetha gidida goossa gooza uttos

Cora asati issipetettan eqqidi haxeelli didiya bamisatettis heyssatappeka issinna indo gidishini aype bolla manaxire wottada dumma dumma ba ooso ooththido woyto oyqa uthida bamisata usukko dumma dumma asati issipe qa eqqi uttidosona.

Cora asati issipetethan eqizageta be'ashe daysiko, he coracasatuppe qaseka issina Indo gidishn atidageti paydon keehippe cora gididdaget qaseka ade, heysatika aubbiy silke Holi xeelishe detes

Duma duma kawo osanchati detees hesatappeka misile bolla qassika issi adde kompitere oyikidi xafidi diyasa be,ashe dayisiko adiya matan qasika tuke siners shashi sanera diyaba masates

Issipetettan uttida heedzdzo addeta be ashshe dayssikko etappe qasseka dabbay huphen qophe woththidayssa gidishe issoy yelaga bisates dabbati qassika wodiyad guutta yelagappe gastiyaba bisatosodakko.

Asi issi petettan diyo safara giddon issi safaray beettishe deesi heysse safarassi ha gaxinne ha gaxa baggara dumma dumma puutheti tokete uttida issa be ayss he safara giddonka cora asati issi petettan hemeti didiyayssataqa be ashshe dayssikko

Cora asati issipetetani biitta bollan shuchcha maaran maaran woththida issi beettes heyssatappeka cora asatappe qasseka sinthara heedzdzu addeti hokkidi a xeeli didiya ba misatetes heyssappeka issoy qasseka dere woga maay7o maa7ides.

Misile bollani issipetettan eqqidi ha xeelli didiya cora asata be ashe dayss etappe guye baggan qasseka dumma dumma mitta ayfeti woykko zaafeti beettosona he zaafe tu medhaykka keehin cililonne ayfen xeellanas ufayssaka immizayssakko.

Dumma dumma zaafeti toketi uttidayssa b'ashe deyayssikqo ha zaafetuppe sinta baggara qasseka gimbe deees awaykka keehippe awaxidi diyaga misates zaafetikka qasseka awappe ashshanas kuwa go7a imetteyssikko.

Dumma dumma dere woyko bita aysiya kawo osanchat detes hesatapeka qas misile bollan cora asat issipetethan eqid ha xelidine qase micid de'iya misatosonako , issitappe issina Indo gidishn corat adeko.

Duma duma sohon dere asiza asati duma duma gaxareta aysiza cora asati de'etes haysatappeka miisile bollan 2 adeti issippeteta uttidi cugan cugan zoretishe diyaba misatetes hesatika waraqatara xafi oyqi uttidako

dumma dumma gaasora issipe shiiqi uttiza asa naata maata bonchisiza woykko polise geetethiza asatara walahan diza hara asataka be'ashe daysikko. Heyssa asatikka waraqateranne bi'irera oyqqiri

Dumma dumma kawo ooso ooththida oosanchchathi deeththes; heyssathapekka misile bollani nam7u addethi uththidi issoy komppithere oyqqi uththidashe issoy wadhaqatha oyqqidi xaafiiddi diyaaba misathes; ethikka wolqqaama keeththa giddon deeththeesikko.

Misile bollani coro asati deettees hessatappeka heedzdzati beettishe issades kushe xalali beetteskko hessappeka issiyadey oychetida oysha zaari shidiya banbisates hessi maayiza maa7oykka beray zo7okko

Katama gidoni go'a imonta dumma dumma qoshashata canizi efiza makinata beyashe dayisi, hayisatapeka misile bollani ha shiqa eqida issi indo beyashe dayis, he indiyakka ba huphe bollan gotha gozada eqa utida misatawus.

issipetettan eqqida cora asata beyashe days. heyssa asatikka qa katama geeshshatettanne paayateta nangidayssa gidishe ubbatikka biitta pittanas peeqanne dumma dumma qoshasha diggiyo iqa oyqi uttidayssa be ashe de'ayssikko

Dumma dumma go7a immooonta miishati sife shiiqizayssata qoshasha gizayssa dumma dumma makinati caanishe betetes heyssaka makinay caanes asay ba kushenka caanana dandayayssa meyashene ayssikko.

issipetetheni ba kida okikiri pittishe de7iza cora asata me7ashe dayssi heyssata giddoka inddoti addoti keehi cora asati issipetetan biithi woykko qoshashe pittishe diyaba misatosona

Onateta qonciya matawoqiya gididaysa engilzathon woykko Botha asa qalan kesanas dumma dumma keeh wolqama woyko layta sugida Indo beyasko.

Misile bollani heessu asati beettishe deettis heezatappe qasseka nampathiyade gidishin issa naqa indokko heyssaka dumba dumma katama giddon diza biiro ooso ooththiza asata gidishe heyssatikka biiccishe eqqi dosona

dumma dumma dereni oonatetta qoncisiza matooqe gizayssi deettes ha misile bollanka qasse matooqe gizayssa woykko payda gizayssa oonatetta qoncisiza matooqe be ashe dees matooqenka issi addey misile deessikko

toopphiye dere ayssiya cora asati deettes heyssatappeka misile bollani gaammo dere ayssiza waanna bitaniya be ashe deays misilen corati adde giddishin issinna qasseka indokko izakka huphen qalame deees

Issi petethani banta cen gursa keehin dhoqu ooththidi tophiya bandara banta kushen oyqqidi dere woga apila issi petethan maa7ida cora asata be ashe deays heyssatappe issi indoy keehin beettowus izi matanka cora adde de7ees.

Issi dere woga keehippe qoncisizayssa attuma geththaka indotaka be ashe dayssi hessa giddo qasseka paydon keehi cora giididi tophiya banderabanta kushen oyqkidi kushe bandaga xoqu ooththidi ha xeellishe diza cora asata be ashe dayssikko.

Paydon keehi cora gidida asati issippe eqqi utida corati qasseka utti uttida oychia oysha zaari dideya ba misatettessikko heyssatappeka paydon keehi cora gidido indotikka deettes addetikka qasseka de'etessikko.

Dumma dumma gaasora hara hara biitta baanasi pasporte kushshis heyssa pasporteba qasseka issipetettan eqqidi cora adde asay haasiyishe eretis ha addetikka gasta woykko layttani gita geetettana dandayosonakko.

Issi wolqama keetti giddoni cora asata be ashe deays heyssa asatappe issoyqa bolla payatetha pacoy de'idayssa woykko qasse kiranche bolla uttida issi gashshe naa be ashe deays cora asati uttidayssa giddishe corati qasseka eqqidi xeelli dideaba misatosonna.

Kawo osancha asata woyko asa na mara bonchisiza asatara issipetetan shiqo utida cora Ade asata betosonako. Asatika corat eqidashn corat qaseka utidaysata beyashe de'ays.

Tophphiya dere ayisida adezi sunthazikka qasekka abi amede beyashe dayis gusikko ha adezi qase ayikko asasi yoto bola dizayisa misatees

Cora asat katamiyo woykko Tophiya aysiya asat de'etes,heysatappe qasik issi Ade gididaysa misile bollan be'ashe de'ays ha Adey qaseka oychiyo zarid ha xelid diya masates, adeppe guye bagara qas xelanas lo'oy Des.

Dumma dumma puuteta tokkidi diiza coora asati bettes hessatapeka issadey puute haththa ushshishe hookidi diyyaba massates izzadeykka huphphen qophphe woththidi morggen shaashe woykko shaarbe yeggidaba massates.

Cora asati issi petettani dumma dumma puuteya tokki didiyayssata be ashe dayssikko heyssatappe issoy hakko shiiqidi puute tokki didiya ba misates izaadekka maa'iza maa'oo meray qasseka zo'o gidishe etidiyo shooqappe guye baggara wolqama zaafe beettees.

Misile bollani nam'u makinani un'okke un'on diza cora asati beettettes heyssatappeka issi makinan cora asay biidi dishe issi makina giddon qasseka eqqida issi addera guutha woykko gashshe naythara beetto sonakko

Dumma dumma mabiraatiya woykko poo'o nuussi immigu'a poo'o go'a immiza shubotanne qasse biratati issi petethan eqqidayssata be ashe deayssikko eta medhetayqa keehin karetha gidishini etappe gaatha baggara derey deees

paydoonne keehi cora gidida asata beyashe dayssikko he asatikka qaseka corati borsa ba7iuthedashe komputere hokkidi xeellishe diyaaba misatossona etadetikka qasikka adde xalala gidishe paydoon keehippe corakko

Dumma dummasan tatamenka gaxxarenka beettanau dandayiza miishi tukkekko hatu ha misile bolla qasse gakki beyo saate nam7u tukeketi dizayssa be ashe daysskko issuan keehi asay cora gidishe issua asi baakko.

Issi addey haa xeellidi eqqi uttisi. Issi addeykka ba kushe bolla kororumma ayfe oyqqidi ha xeellidinne bessidi diyaba misatees. Izaddeykka ma'ida ma'oy kareththi gidishin izappe giye baggara qassi colilonne lo'iya asay deesko.

topphe bayndira ba morgen xaaxidi eqqida issi yelaga naa be ashe deays heyssafe qaqa guye baggara wolqama kiithinne dumma dumma zaafetikka de7etis yelagaykka ba huphen qophe woththidi ha xeelli de miicishe deessikko

paydon ichashu asati heyssatappe qa qaseka oyddati adde gidishe issi do indekko he oyddu adde giddo issade huphe qophe woththides heyssappe qasseka guye baggara wolqa madere beettishe des eti eqqiza sayykka cillilookko

Gaammo dere woga bessiza misile be ashe dayssikko heyssafe issoy gatha keethti woykko maatakethti gidisheninne ukata yogo'a immiza uuthaka be ashe dayssikko issi adde gaammo dere woga apila maa'izayssakaqa be ashe days

Aypen xeellanas keehi inje gidida soho be ashe daytti deyayssikko he sohonikka qa dumma dumma mitati deettes he mitamedhaykka qa ceelelo gididayssa gidishe aypen xeellanas injeenne ufaysiya bakko.

Cora asati issippeteththan eqqidi kawoteththa doross masigabetaniss eqidayissa be'ashshe de'ayiss.beyissatikka yelagatane qassekka Gita asatakka be'ashshe dayisskko .heyissatikka adeti huphphenni banita qoppe bolla woththi uttidosonakko .

Issippetethan doranasine banta suntha xafisanas shiqi utidaysane eqidaysa beyashe ta daysi hesatappeka nam'ati qaseka xafiyageta gidishin cora asay eqis eqida asayka des uttida asayka detes ubbatika addeko

paydon coora gidida asati issife uttidi asa sunthi xaafo bolla deettes heyssatappe attuwaagetikka indotikka dishin issi addey eta giddon eqqidi ha xeelishe diyaba misatessikko kushe ba7idi eqqis

Bola paytetha nanganas asa na'ay otida oosope issoy isporte gidishin missile bolan hedzdzu addeti betes hedzdzu addetapeka issoy zin'idashe nam'ati qaseka hametidi diyaba misatetes zin'idaga ma'o medhayka zo'oko.

bolla payatetta naanganassi hani beso giza isporte malatappe issua gidishe he isporte oothti sheediya gashe nayti beettettes heyssatappeka ichashata nam7ati addeta dishi heedzdzati indokko

Bolla payateta nangizayssappe issoy isporte gidishsgini miisile bollan qa bolla payateththa banttagga nanganas eqqida oyddu addeta layththanka gastata qasse be'ashshe dayss issi adey ba kushen kuwaase oyqqi uttidees

Bolla payatettas maaddiayssappe issoy isporte gidayssakko he isporte maalaya woykko issi mala maayo maa7idi ha xeelli didiya paydon keehi cora gidida adde asata issife be ashe deayssikko.

bolla payatota nangiya issi ooso gididayssatappe isportekko misile bollani issi indiya maashinen medhettida woykko edhatete medhizo maashine bolla woxxashe diza indo be ashe dayssikko indiyakka qa lee7e

maay7o meecidi woykko apila meecidi gundennaa daani dumma dumma ooso oottettis heyssatappeka issoy maashinera tokkoso gidishine ha misile bollan maa7otokkosiza maashinenne mecetida apila issipe be ashe deayssikko

Qulpeza misile bollan be ashe deayssikko heedzdzu qulpe issi petethan waaxeti uththidayssanne issi qulpe qasseka gaane giddo gelidayssa misile bolla be ashe deays dumma dumma keetti gordanas go'a qa immees.

Dumma dumma biitta bookkanas woykko biitta goyanas asa nay go'ettida coda birata misatiyageti de'eettes heyssatappe issoy porka gidishin misile bollani issi achchara diza porka be ashe qassidayssikko.

Dumma dummaba caanida uttida cora makinati beetosona hessatappeka issi makinay birata caani uttidashin issoy iza bolla kiyi uttidi garssan eqqida asatasi wothidi immidi diyaba misatesko makinayka qa eqqi uttisi.

Go'a immontayssa woykko qoshasha ganaw danddayetiyayssa issipetethan oletiya asay de'ettes ha misile bollan qasikka qoshashayi oletiyayssan cora asay diyagganne ha qoshshasha woykko go'a immontayssa ehhidi laliya maakina beyashe dayssikko

dumma dumma cora makina ymedhati deettes heyssatappeka misile bollani cora makinati ayfen xeellanas lo7izayssati deettes eta matanka qasseka ichashu adde asati deettes ha ichashatuppeka issinna indo oyddi addekko

Issipe shiqo utida cora asata be'ashe daysiko hesa asata garsan issadey sinthan eqidi ets odidi diyaba masates izape guyera misiley gitabara betishe de'es

Dumma dumma gidida asati issipetettani awakko bishe deettes eti deiyosanka wolqama gidida zafe zaafeza meraykka cilelo gididayssa be'ashe dayssikko ha baggara qasseka issi addenne indoy eqqidi de'oosona

issi petettan tamari didiya kawo timirtekeetta woykko issi petettan dere timirtekeettan tamari didiya qoodan keehin codha gidida gashshe nayte beyashe deyss ha gashshe naytikka issi petettan miicide ha xeellishe diyaba misato sonakko

issile bollan coro asati beettosona coro asatikka qasseka komputeriya oyqqidi xeellishe deettis heyssatappe qasseka attumaagetikka indotikka dishe attumaagetoppe issoge eqqisikko heyssi maa7iza maayoykka boottakko

Katama tamare keethti be ishe daysskko heyssa qasseka komputere coray diaga he komputere keeththi giddon woykkohe kompiutere tamare keethtin cora adde asay uthidi ha xeellishe deyttes heyssapeka issoy huphen qophe wottide sikko.

Katama bolan issippetetan cora makinati bosona hesatappeka issi makiniya medhan kareta gididara barika hemetashe dea'wusu heyisapeka guyebagara qasika lamba woyikko makina zayitiya duqida cora makinati eqidakko.

Biitta goyiza makini be ashe dayssikko ha makini qasseka dumma dumma go'a immizayssa gidishe immiza go'appe issoy biitha goyo woykko deretida biiti laalethakko heyssa qasseka ooso bolla dizayssa be ashe dayssikko.